Hal burjiko oo madow waxaa kujirto dhuxul madow, waxaa kusii jiro dab oo cadaan iyo gaduud ah, bir canjeelo ayaa gees kataalo.